Abantwana bemfundo yaphansi icreshi, basekilasini yabo bahleli ezitulweni zabo bagqoke i uniform elama shirt ayisibhakabhaka lama short ayi navy blue.

Ikhireshi iqakatheki ebantwaneni ma ungumzali ungayekeli umntwana ahlale ekhaya umhambise esikolo akwazi ukufunda, ukubala, ukubhala akwazi into ezinengi lenhlonipho.

Abantwana bahleli phansi, bayabaliswa ngumbalisi wabo. Kuhle khona ukuthi umntwana emncane avele ajwayele ukuya esikolo. Ukwenzela ukuthi athande isikolo lokuthi akwazi ukufunda lokubhala.

Abantwana ababili beskolweni bemfundo yangaphansi i"crech" bagqoke i"uniform " eleziketi eziyi"navyblue"lama"shirt" alombala oyisibhakabhaka.

Iclass yabantwana bemfundo yangaphansi ipreschool . Izitulo zabo zilombala oluhlaza lolithanga loyisibhakabhaka. Amatafula alamasetsheli phezulu.

Amatshathi ahlukeneyo abantwana besikolo abancane epre-school. Eyinye itshathi ngeyama lethazi okubafundisa ukubala, eyinye ngeyokufunda ukubala amanamba eyinye ngeyokubakwazi izinyamazana.

Isikolo semfundo yaphansi, iPrimary, sibukeka sisihle silezihlahla eziluhlaza kanye lamaluba, abantwana bayadlala ngaphandle bagqoke ama uniform abo ayikhakhi.

Isikolo semfundo yaphansi i-Primary. Abantwana bagqoke iyunifomi elombala oyi brown lamayembe alombala oyisibhakabhaka. Kulebhakane elibonisa isikolo sabo.

abantwana besikolweni semfundo yaphansi e primary bagqoke ama uniform alombala oyisibhakabhaka ma ungumzali ungavumeli umntwana atshone edlala ekhaya akahanjiswe esikolweni ukuze akwazi ukubala lokubhala

Imfundo yezinga laphansi iqakathekile ebantwaneni ukuze bakwazi ukuyohlanganela labanye abantwana. Bayabafundisa ukubhala ukuze bebelekusasa elihle.

Isikolo semfundo yaphansi iprimary sibukeka sisihle sinotshani obuluhlaza, siklinwe kahle. Sinezihlahla ezikhathwe kahle. Abantwana besikolo abanye bahamba ngaphakathi abanye bahamba ngaphandle

Ikilasi labantwana bemfundo yaphansi liyabonisa itshaymthi elifundisa abantwana ukubala lokufundisa abantwana ukwazi izinto ukubana ma umntwana ebuzwa izinto kungamlahli abekwazi.

Masingabazali asingayekeleni abantwana bethu bevuka bedlala ekhaya ikakhulu abemfundweni yaphansi iphuremari. Abavele bajwayele besasebancane ukuqakatheka kwesikolo.

Isikolo semfundo yaphansi siqakathekile ebantwaneni ngoba bafunda ukubhala, ukubala ,ukuhlanzeka lokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Isikolo sabantwana abemfundo engaphansi abe Primary bamile emawindini. Omunye ubhabhule isetsheli. Bagqoke ama uniform.

Iskolo senfundo yaphansi iprimary, esipendwe ngombala olithanga, lombala oluhlaza, lamazenge ayi maroon lezivalo ezilombala oyisibhakabhaka.

Abantwana bemfundo yaphansi iprimary bangaphandle kwamakilasi abanye bayadlala abanye bayahamba abanye ngabazimeleyo bagqoke ama uniform abo ayi navy blue abanye ngabangena emakilasini.

Amabhuku amane awabantwana besikolo emfundweni yangaphansi iprimary education .Amabhuku ka grade 3 ,aye mathematics angumbala oyi green.

Isikolo sabantwana yemfundo yaphansi. Esiyakhiwe ngezitina esilombala oluhlaza loluthuli lamawindi afakwe izinsimbi zokuvikela.

Abafundi bemfundo yaphezulu abangaphezu kwe "Secondary" bagqoke ama"work suit" abo alombala oyi "navy blue" bagqoke amagilovisi abavikela ukubana bengalimali omunye uyatshisela insimbi uzivikele ngama "glass" emehlweni.

Ikilasi labantwana bemfundo yaphezulu isekhondali libukeka lihlanzekile, lilihle lamatafula kuqoqwe kahle. Amatafula alembala ehlukeneyo omunye oyisibhakabhaka, omunye ulithanga, omunye ubomvu.

Ikilasi labantwana beskolweni semfundo yaphezulu isecondary libukeka lihlanzekile lamatafula aqoqwe kahle phambili kunewatshi elibonisa isikhathi.

Abafundi besikolo saphezulu kulamalanga basebenzisa ulwazi oluphezulu ekufundeni. Babala kuma khompiyutha abo lakubomakhalekhukhwini. Abasazihluphi ngokusebenzisa amabhuku.

Abafundi bemfundo yaphezulu eTheshiyali base klilasini yabo balombalisi phambi kwabo kulebhodi lapho abafundela khona ukukhonekitha igetsi ukuthi balayithe.

Abafundi bemfundo yaphezulu babuya qeqesha. Kuhle ukufunda. Kwenza ukwazi ukuphila impilo enhle. Ukwazi ukuba ikusasa lakho limi kanjani. Kubalulekile ukuba ngofundileyo, kuyafundisa kakhulu.

Abafundi abathathu abefundo engaphezulu, bahleli phansi. Phambi kwabo kune sola, kune bhathili kulamalayithi, bafunda ngezinto ezinengi.

Abafundi bemfundo yaphezulu i Secondary bahleli ekilasini yabo bagqoke i uniform elama shirt amhlophe, lamabhulugwe amnyama ,leziketi uzimnyama phambi kwabo kulombalisi uyabafundisa

Abantwana bemfundo yaphezulu isekhondari bame ngaphandle bagqoke amayunifomu abo okwenza ama practikhalizi. Bame ngaphansi kwesihlahla eziluhlaza.

Imfundo yemfundo yaphezulu, (isekhondari) ibalulekile ebantwaneni. Ma singabazali asigqugquzeleni abantwana bakwazi ukuya esikolweni ukwenzela ukuba kusasa babe lempilo engeke baze bakhathazeke, bakwaz' ukuphila ngcono.

Abafundi besikolo saphezulu e secondary baphuma esikolweni sabo esilegethi elibhaliweyo bagqoke ama yunifomu iziketi ezimnyama lama sheti ayisibhakabhaka.

Abafundi bemfundo yaphezulu esecondary bagqoke ama worksuit abo alombala oyisibhakabhaka lamabhodi lapha abayenzela khona ama practicals abo abfundela khona.

Isikolo semfundo yaphezulu esesecondary sibukeka sisihle silamaluba aluhlaza kanye lezihlahla okuqunywe kuhle, silombala oluthuli, ngaphandle umbalisi umile.

Abafundi bemfundo yaphezulu, isecondary, bamile. Bagqoke ama-uniform, amasheti, ayizibhakabhaka. Amantombazana, iziketi eziyikhakhi. Kanye labafana, amabhulugwe ayikhakhi.

Abazali asingavumeli ukubana abantwana ma engafika ku"grade7" angasaqhubekeli phambili, mele aqhubekele phambili aye"secondary " ukwenzela kusasa ukubana abe lempilo enhle akwazi ukuphila kahle.

Abafundi bemfundo yaphezulu iSekhondari bagqoke iziketi eziyikhakhi lama"shirt" ayi "white" lama"socks" amhlophe .Bangena ekilasini kanye lababalisi babo.

Abafundi besikolo saphezulu e secondary bahleli phansi phezu kotshani obuluhlaza bagqoke amayunifomu amayembe amhlophe lamajesi aluhlaza. Phambi kwabo ababalisi bahleli omunye umile ngiphambi kwabo

Isikolo semfundo yaphezulu i secondary esilombala oluthuli, amazenge apendwe ngombala oyi marron, abantwana bayadlala ngaphandle. Kulemota ezintathu eziyangena eskolo.

Abafundi bemfundo yaphezulu isecondary basegroundini yabo bafuna ukudlala ibhola imidlalo yezibhola layo ngeminye ebalulekileyo abantwaneni besikolo

Ibhakane esikolweni liyasiza ukubana ma kulomntwana omutsha esikolo ma indawo engayazi liyakwazi ukumsiza lizomubonisa indlela zokubana uhamba kanjani ma esiya esikolweni.

Imfundo yaphezulu i 'secondary ' ibalulekile kakhulu ebantwaneni abasakhulayo ngoba ibayenza bakwazi ukufunda, bakwazi ukuthi kusasa bazophila kanjani, bakwazi ukunakekela izimphilo zabo.

Abantwana bemfundo yeskolo saphezulu, iSecondary, bagqoke imbala yempahla ezihlukeneyo, basegrawundini babukele abantu abadlalayo.

Abantwana besikolweni semfundo yaphezulu isekhondari bamile bagombolozele isihlahla esiluhlaza ngemuva kwabo kuletanka lamanzi, bagqoke iyunifomu eyemasheti amhlophe leziketi eziyibhulu.

Abantwana bemfundo yaphezulu secondary school bamile bagombolozele I ground , bagqoke ama uniform ahlukeneyo , abanye bagqokile amajesi abanye abawagqokanga , I ground labo libukeka utshani buluhlaza bubuhle

Iflegi yaseskolweni semfundo yaphezulu, iSecondary. Isikolo sabo sinembala oluzaza, loyisibhakabhaka lobomvu. Utshani buqunyiwe buhle neyihlahla eziluhlaza.

Abadlali yebhola yemfundo yaphezulu esecondary badlala ibhola bagqoke impahla zebhola ezilombala olithanga lomnyama bahlezi phansi.

Ilibrary yesikolo semfundo yaphezulu isecondary .Umfundi uhleli ubala ibhuku .Amanye amabhuku asemashelufini bayawabala .

Abantwana bemfundo engaphezulu bamile endaweni yokuhlangana. Bagqoke iyunifomu elombala oyisibhakabhaka loyi"khaki".

Ibhakane lesikolo saseyunivesithi, kuvamile ukubana ma kulesikolo esiseduzane kuyafakwa ibhakane elibonisa umuntu odinga indawo akwazi ukufika angene aye lapho okulendawo ayidingayo.

Abafundi besikolo saphezulu i univesi bahleli phansi ekilasini yabo, ngaphambi kwabo kulama khompiyutha alapho abafunda khona. Phambili kulombalisi obafundisayo.

Esikolo semfundo yaphezulu iyunivesi siphendwe ngombala olithuli lemeluni. Solezihlahla eziluhlaza ezikhathiweyo, khanye lotshani oluluhlaza okhathiweyo.

Isikolo semfundo yaphezulu iyunivesi, sipendwe ngombala oluthuli, amazenge ngombala oyi "maroon", phambi kwaso kulemota ezimbili kube sekusiba lamaluba agqagqele iskolo alemihlobo ehlukeneyo.

Abafundi abane base university bahleli ezitulweni ezibomvu baphethe amakhompuyutha omunye uphethe umakhalekhukhwini bahleli bayabala.

Abafundi base univesi abane abagqoke impahla ezilembala ehlukeneyo bahamba ngaphandle esikolweni esilombala oluthuli ngaphandle kulotshani obukhathiweyo

Abafundi baseyunivesithi bahleli ekilasini bahleli ezitulweni ezilombala wesibhakabhaka ngaphambi kwabo phezu kwamatafula kulama computer lapho ababala khona.

Isikolo sase yunivesithi esilotshani obuluhlaza obukhathwe kuhle lezihlahla eziluhlaza esilombala oluthuli esilama shade silamaluba.